Bim man tye i dye lum bongi ma kirukogi aruka i kom toi dok bongi man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu ka nen ma otii woko.

Man obedo yadi, yadi man tye madwong adada yadi man tye kwaine mapatpat dok yadi man bene tye ki kala mapatpat yadine mukene tye kala ma yelo mukene tye kala ma bulu ki kala matar bene tye madwong adada

Man komputa ma kicibo iwi gin mo ma kiguru bao dok inget komputa man tye kikobi gilac mo ma ocung kun pii tye i iye cim bene kiketo inget komputa man dok buk ki kalam bene tye

Man ot mo ma tye gurofa piny kun puc man kala kome tye macol nicuc kun opero ite tye ka winyo jami. Puc man bene ot man bene tye i teng gudi.

Yo man kiyubo dok yo man tye ma olworo lawala idye lawala me yo man tye iye gang acel dok iteng yo man ki tungca tye iye got mo madit adada.

Winyo man tye malo kun winyo man tye ka tuk winyo man oyaro bwomme woko dok ibito tyene odoko angec winyo man tye kala matar winyo man dogge bene tye ma yelo

Dano man cinge tye ma omako gin mo ma bedi iwaci rec kun dano man tye ka lyero gin man alyera i ka wi pii man bene tye malac adada